Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Oshilongo shetu Namibia, oshina iimaliwa yomafo, myoka kiimaliwa hoka, kuta omitse dhaaleli yoshilongo sheutu

Iimaliwa oyi li ya simana oshoka ohayi kandula po oompumbwe dhetu. Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Iilongo yokenenevi lyaEuropa ohayi longitha iimaliwa mbyoka hayi ithanwa ooEuro.

Miilando nenge moondolopa ohamu adhika omahala gomangeshefelo, moka hamu adhika oongeshefa dhayooloka naantu ohaya yi yaka pekaapeke nokutalamo shoka ya pumbwa.

Omahala gomangeshefelo oto adha mo iipumbiwa hayi kala yili moolaka ya pakelwa nawa, kehe yimwe yi ikalekelwa; omongwa oguli pehala lyago, okoothiwa opehala lyayo, omahini opehala lyago, nosho tuu.

Ombaanga yaNEDBANK otayi tseyitha kutya oya patulula oshitayi shawo oshipe moKatima Mulilo, ano ya talela po moshitayi shawo oshipe opo sha patuluka.

Ngambeka okuhehela, ano ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi ku tseyithile kutya, hehela ashike uuna sha pumbiwa. Opo oshimaliwa shoka wa hehela wu shi fute methimbo efupi.

Owuli wahala okuyambula po uunafaalama woye wiimuna ,ano ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi ku yambidhidha moku kupa omukuli wuka longithe wuyambule po uunayimuna woye.

Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha, ano oshilongo Tanzania shili menenevi lyAfrica, ohashi longitha iimaliwa mbyoka hakutiwa ooshilinga.

Iimaliwa oyili yasimana. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Uuna omuntu tazi moshilongo she tayi noshikwawo , ohashendje iimaliwa opo avule okulongitha iimaliwa yomoshilongo moka tayi.

Kiimeno ohaku longwa iinima oyindji, ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa koonkulungu e tadhi tholoma po iitaafula mbyoka hayi longithwa momagumbo gwopandoolopa oshowo moombelewa.

Ombaanga yaVenduka otayi halele oomeme esiku lyawo lya yambekwa. Ano notayi gandja nenge oyina omathigathano mono omuntu ta vulu okwi isindanena shimwe shomuu kalata wongushu yoondola dhaNamibia eyovi limwe.

Ombaanga yoNedbank oya gandja iimaliwa oondola dhaNamibia omayovi geli omulongo komusindani, ngoka a kutha ombinga methigathano lyokuteleka okapana.

Iimaliwa oya simana kukehe kompumbwe yetu otuna okulongitha oshimaliwa , kutya iikulya tatu li ,omizalo tatu zala nenge iiyenditho moka tatu ende. Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yoshilongo shayo.

Momahala gomangeshefelo ohamu monika omuyakuli eli peshina mpoka hapu futilwa naayakulwa hayeya mo yeli momikweyo taa landa notaya tala shoka yapumbwa.

Komiti ohaku zi iinima oyindji hatu yi longitha. Ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu. Ohadhi tholoma po iipundi, oshowo iitaafula noosikopa.

Ombaanga yaVenduka otayi ku halele egameno netyapulo ewanawa pethimbo ndika lyomatango omanene, okuza tuu ngele owuli komafuta , owuli konooli, wuli koomafaalama nenge wuli megumbo.

Omahala gomalandithilo ano momayalaka ohamu adhika oompumbwe dhetu dhoka hatu longitha momagumbo nenge komalutu getu. Aantu ohaya yi yeli momiikweyo yaka talemo shoka yapumbwa yo taya gandja iimaliwa yo taya yi nashoka ya pumbwa.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ano oFNB, itayi tseyitha kutya eshina ndyoka lyokuninga ookofiwa, oondando odhaya pevi, ano ngaashingeyi lina ashike N$6199.

Komiti oha ku longwa iinima oyindji. Oonkulungu ohadhi ka teta ko iiti komiti hoka e ta yedhi hongo nawa yedhi tule molupo lwiipilangi. Ohaa tholomapo iitaafula.

Iimaliwa oya simana oshoka oyo hayi tu kwathele okulanda iikulya, omizalo, okufuta omanongelo nosho tuu. Oshilongo kehe muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Iilongo yomuEuropa oyi na iimaliwa mbyoka haku ti ooEuro.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha kutya, omayakulo gawo otaga adhika ngaashingeyi miitayi mbyoka yi li oshilongo ashihe, oTsumeb, Outapi, oRundu, Opuwo, Oshaanda, Okahao, Okahandja nOshakati.

Hulitha po ekwatathano noombudhi nenge noongangala. Ano ngambeka ekwatathano opo mu kale itaa mu kwatathana. Ano ika leka kokule nayo, kutya okomapandja ngoka gopaungomba.

Aanangeshefa ohaa ilikolele iisimpo yawo momukalo gokulanditha iilandithomwa. Ohaya landitha iilandithomwa oyindji ya yooloka momayalaka gawo. Aantu oha yeya ya tale mo shoka ya panda yo taa gandja iisimpo.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha omusindani omunelago ngono isindanene ongodhi yopeke ndjono yo Iphone 16 Pro. Omusindani nguka oye Selma Petrus.

Omagumbo go moondoolopa nenge moombelewa, oha mu adhika iipundi mbyoka haku tiwa omatyofa. Iipundi mbika oya longwa miipilangi mbyoka yaza kiimeno, ya hongwa koonkulungu.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya ombaanga kayi na nando esiku yi ku pule oshimaliwa tayi ti owa sindana, ano ikaleka kokule nuulingilingi. Ya dhengela koonomola yongodhi yomombelewa.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, otayi tseyithile aanangeshefa kutya, uuna yalonga nuudhiginini, ombaanga otayi yakwathele nomukalo ngoka omupu gwokufuta.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho nokiimaliwa oho adha ko omathano ga yooloka. Oshilongo Congo hashi adhika menenevi lyAfrika. Ohashi longitha iimaliwa mbyoka hayi ithananwa taku ti oomilli , ano kiimaliwa oku na omathano ga yooloka.

Iimaliwa oyi li ya simana koompumbwe dhetu dha kehesiku otu na oku longitha oshimaliwa. Oku za kiikulya tatu li , kiizalomwa tatu zala, kiimaliwa tatu longitha . Oshilongo kehe muuyuni oshi na oshimaliwa shasho.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ota yi tseyitha kutya, uuna omuntu wahala okutota ongeshefa yoye, ano ota yi ku kwathele. Yatalela po piitayi yayo kehe yili popepi nangoye nenge wu ya dhengele koonomola dhawo.

Momiti ohamu longwa iinima oyindji. Ohakuzi iipilangi mbyoka hayi longo iitaafula niipundi yopashinanena haku tiwa omatyofa.

Omiti odhili po dha simana. Komiti ohaku zi iipilangi, mbyoka hayi hongwa koonkulungu, moku etapo iipundi mbyoka hayi kuutumbwa niitaafula mpoka hapu tentekwa. Ohayi hongwa nawa etayi tulwa omugwayo tagu adhima.

Momagumbo gopandoolopa ohamu adhika iipundi mbyoka hakutiwa omatyofa. Iipundi mbika ohayikala yina omatalashe hono haku kuutumbwa. Oyalongwa miimeno ano miipilangi mbyoka ya hongwa koonkulungu.

Ombaanga yoNedbank ombaanga ndjoka yolwaala olumbulawu ohayi yambidhidha aanuulema, ano mbyoka ye li kuutemba, oku ya pa omagano ogendji.

Iimaliwa oyo yili yasimana oshoka koompumbwe dhetu dhakehe esiku otuna okulongitha oshimaliwa uuna omuntu tazimo moshilongo tayi moshilongo oshikwawo oha shendje iimaliwa teyishendjele miimaliwa yomoshilongo moka tayi.

Momagumbo gopandoolopa ohamu adhika oosikopa ndhoka dha longwa momiti ano miipilangi mbyoka ya hongwa nawa koonkulungu. Ohamu monika wo niipundi mbyoka haku tiwa omatyofa.

Iipundi mbyono hakutiwa omatyofa, iipundi mbyoka yopashinanena ohayi longwa miipilangi nokombanda ohaku tulwa omalapi niikuusinga niitaafula wo nayo ya longwa miipilangi mbyoka ya longwa miimeno.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha kutya iihohela oya ya pevi. Iihohela komikuli dhomagumbo, niihohela wo yiinima yimwe. Shika otashi kaya miilonga okuza momasiku omilongo mbali nomugoyi gaDesemba omuvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ombaanga yaWindhoek oye eta po omukalo gwo kupungula iimaliwa, ano mo kupungula muushina wawo mboka haku tiwa uuATM, ano uushina mboka mongashingeyi otovulu okuya po eto pungula iimaliwa yoye.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, mbyoka ha ku ka talwa iilimbo mbyoka yina ondjokonona moshilongo mpoka. Gumwe otwaa dhako nande omutse gomuleli, gumwe otwaa dhako omatungo nenge iimeno yomoshilongo mpoka.

Iimaliwa oyili yasimana. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Oshilongo shaEuropa ohashi longitha iimaliwa mbyoka haku tiwa ooEuro iimaliwa mbika oya talika ko yina ongushu.

Owuli inoohala oku piyaganekwa uuna wahala oku mona iimaliwa yoye? Shangitha okakalata koye opo wiimonene iimaliwa yoye nomukalo omupe oku tuma oshimaliwa konomola yongodhi ndjoka to shangitha nawo ano omukalo go Easy wallet.

Aanangeshefa mongashingeyi otaya i likolele iisimpo mokulanditha. Ohaya kala ye na iilandithomwa ye li momahala moka ye yi tsilika. Aantu ohaye ya okutala mo shoka ya panda yo taya gandja iisimpo.

Omiti odha simana, komiti oha ku longwa iinima oyindji ngaashi iipundi, ano iipundi yahongwa miipilangi mbyoka ya tetwa komiti.

Ombaanga yotango yopashigwana yaVenduka otayi tseyitha aayakulwa yawo kutya mongashingeyi otaya vulu okulongitha uukalata wawo wombaanga mokufuta shoka taya landa nongele taye shi ningi itaya futu nande iihohela yasha.

Ombaanga yoNedbank ohayi kutha ombinga moku yambidhidha omaudhano, moka hayi yambidhidha uudhano mboka hawu kala ko wokathanguthangu, ano uudhano mboka aantu haya kutha ombinga ye na uuthanguthangu wawo ngoka athiki tango oye omusindani.

Iimaliwa oyi li ya simana, oshoka ohayi kandula po ooompumbwe dhetu okuza ngaa kiikulya tatu li, kiizalomwa oshowo okufuta omanongelo . Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Ohaku adhika omathano ga yooloka ngaashi omathano gaaleli .

Moomaalaka omo momahala moka hamu kala omangeshefelo, ano hamu monika iikwamboga mbyoka hatu longitha momagumbo getu. Aantu ohaa yi ya ka tale mo shoka ya pumbwa, yo taya gandja iisimpo, nomuntu ohayi noshe shoka a panda mo.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ohayi gandja omagano kaadhani. Ano ohayi gandja ngaashi omizalomwa nomasindano ga gwedhwa po komaudhano.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyitha kutya iishoshela yokomumvo oyaya pombanda, naashika otashi kaya miilonga mu 02 Maalitsa 2026.

Iimaliwa oyili yasimana molwaashoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhayoolokathana ngaashi iikulya , iizalomwa, okufuta omanongelo noshotuu. Uuna omuntu tayi koshilongo shimwe, oha pingakanitha iimaliwa yoshilongo shaandjawo niimaliwa yoshilongo shoka uuka.

Kiimeno ohaku zi iinima oyindji, hono haku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa koonkulungu. Iipilangi mbika ohayi longithwa moku etapo iipundi niitaafula. Iipundi niitaafula mbika, ohayi gwayekwa omugwayo tagu adhima.

Ombaanga yaVenduka otayi halele aayakulwa yawo omahalelo yambeko pethimbo ndika lyomatango omanene. Otaya halele ethimbo lyomatango omanene lya yambekwa, lyo olyenyanyu.

Momagumbo go moondolopa oha mu adhika iipundi mboka ha ku tiwa omatyofa. Iipundi mbika oya longwa momiti miipilangi mbyoka ya hongwa momiti, ashike kombanda okuna omafulafula ngoka ga fa omatalashe.

Omiti odhili dha simana. Komiti oha ku zi iipilangi mbyoka hayi longwa nawa koonkulungu. Oonkulungu ohadhi longo iitaafula niipundi.

Oshilingo kehe oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha. Uuna omuntu tazi moshilongo moka tayi moshikwawo ihavulu oku kalongitha iimaliwa mbyoka . Ano oshilongo sha Congo shili menenevi lya Africa nasho oshina iimaliwa yasho mbyoka yathanekwa aasamane yeli yatatu.

Omiti odhili dhasimana komiti ohakuzi iinima oyindji. Oonkulungu ohadhi hongomo iipundi niitafula etaye dheta eta momutholomo omwaanawa tagu monika nawa.

Aantu ihaalongowe nuudhigu, oku yalula iimaliwa komake, ashike okwandulukwa okashina hono haka ya lula iimaliwa. Iimaliwa ohayi tulwa ashike mokashina ko okashina taka tameke oku ya lula nokushanga omwaalu gwiimaliwa ndjoka.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka, ohayi kandula po oompumbwe dhetu. Kehe oshilongo muuyuni, oshina iimaliwa yasho. Iilongo yokoEuropa, oyina iimaliwa yawo mbyoka hayi longithwa moshilongo shawo, mbyono hayi ithanwa takuti ooeuro.

Oto vulu oku isindanena limwe lomomagano geli ga hamano okuziilila kombaanga yotango yopashigwana ya Namibia. Longitha okakalata koye kombaanga nomukalo ngoka gokufuta nokakalata.

Hulitha po ekwathano namboka haya kondjitha uulingilingi ano kaleka kokule noongodhi dhawo nomapandja gawo gopaungomba itamu kwatathana nayo.

Moondoolopa nenge miilando ohamu adhika omahala gomangeshefelo. Omahala ngoka ohaga kala pena gamwe ga tungwa gamwe geli pevi go gamwe ogeli pombanda ano ga londathana. Aantu ohaya mbomboloka yaye komahala hoka ya ka pekapeke nokutala shoka ya pandamo momahala moka.

Ombaanga yavenduka ohayi yambidhidha mokushunitha koshigwana. Ohayi ende nomanongelo tayi gandja ano omatete niipumbiwa yilwe kaanasikola.

Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho . Oshilongo Tanzania shili menenevi lyAfrika oshina iimaliwa mbyoka hayi ithanwa ooShilingi . KooShilingi huka okuna efano lyomuleli gokoshilongo hoka.

Omiiti ohaku longwa iinima oyindji. Komiiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu etadhi longo iipundi mbyoka hayi kuutumbwa. Iipundi mbika ohayi tulwa omugwawo tagu adhima.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka ohayi kandula po oompumbwe dhetu. Moshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha nokiimaliwa hoka ohaku monika omathano ogendji gayooloka hono kumwe to vulu okwaadha ko omutse gomuntu ano gomuleli gomoshilongo shoka ngoka eli mo ena ondjokonona ya simana.

Iimaliwa oyili yasimana otuna omaludhi gaali giimaliwa moka muna iimaliwa yomafo niimaliwa yiitenda. Iimaliwa mbino ohayi kandulapo oompumbwe dhetu ngaashi nande oku landa iikulya, iizalomwa nenge oku landa kehe tuu shoka tatu pumbwa.

Iimaliwa oya simana. Oshilongo kehe muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Oshilongo Congo shi limenenevi lyaAfrika oshi na iimaliwa yoshilongo shasho.

Owu na wa hala ekwashilipaleko nenge owu na mpoka wa kwashilipalekwa ano lundululila ekwashilipaleko lyoye kombanga yotango yopashigwana yaNamibia ano ya dhengela nenge wuya talelepo piitayi yawo.

Vomiting oha kuzi iinima oyindji. Omiti ohamu hongwa omatemba ngoka haga longithwa moshinanena moku iyogela koonyala. Omatemba ngaka ohaga a dhika momahala ngoka ha kutiwa omahala go ma vululweke po nenge moombelewa.

iimaliwa oya simana. Ohayi kandula po oompumbwe dhetu. Oshilongo kehe muuyuni oshi na iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha, mbyoka hayi longo owala moshilongo moka.

Ombaanga yaVenduka ohayi ende niitukulwa niitukulwa pomahala mpoka hapu gongala aantu opo yigandje uuyelele kombinga yomaakulo.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha kutya oondando dheshina lyokuninga okothiwa odhaya pevi ndhoka kwali dhili poondola dhaNamibia omayovi gahamano omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ngashingeyi odhili ashike poondola dhaNamibia omayovi gahamano ethele nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yotango yopashigwana ya Namibia otayi ku tseyithile kutya oto vulu okukala gumwe gwomaasindani mboka taya isindanene oondando dhopatatu moomwedhi dhili ndatu. Mondando yotango muna oshimaliwa, ontiyali omuna olaptopa nongodhi yopeke.

Kiimeno ohaku longwa iinima oyindji. Kiimeno ohaku zi iipilangi mbyoka hayi longwa koonkulungu e tadhi eta po oosikopa ndhoka hadhi longithwa momagumbo gopandoolopa nenge moombelewa. Moosikopa muka ohamu kwatelwa ashike iikwatelwa yoomomagumbo nenge yomoombelewa.

Opena omahala gomangeshefelo mpoka aantu hayayi yakatalemo iipumbiwa yawo, aantu ohaya kala yeli momikweyo. Iipumbiwa ohayi kala yalongelwa nawa mo ohamu kala muna aayakuli mboka yeli pomashina.

Iimeno oya simana. Kiimeno oha kuzi iipilangi mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu etadhi etapo iipundi, iitafula niipundi mbyoka haku tiwa omatyofa yatulwa oonayilona kombanda nomatalashe.

Iimeno oyi li ya simana oshoka kiimeno ohakuzi iinima oyindji hatu yilongitha. Oha kuzi iipilangi mbyoka hayi hongwa miimeno. Iipilangi mbika ohayi longithwa iilonga oyindji ngaashi okuninga iipundi niitaafula.

Aanangeshefa ohaayi likolele iisimpo yawo, mokulanditha oonguwo. Ohaya kala yena oongeshefa, moka haya kala ya tsilika oonguwo, naantu ohaya yi yaka lande oonguwo dhawo.

Ombaanga yotango yo pashigwana moNamibia otayi tseyitha kutya eshina lyo kuyoga iikutu lyoludhi lwoSamsung ookilogram 8, ondando oya gwa pevi. Okwali lyi oondola dhaNamibia omayovi 8 799 nongashingeyi olyina omayovi 7 999.

Iimaliwa oya simana oshoka ohayi kandula po omaudhigu getu ohayi landa iikulya, hayi landa iizalomwa, hayi futu omanongelo yo ohayi landa natango niienditho moka hatu ende.

Ombaanga yotango yopashigwana moNamibia otayi tseyitha kutya, uuna walanda iinima yi vulithe poondola oma5000 nokakalata koye kombaanga kositola yoNictus, oto mono osheenditho shoshali tashi fala iinima yoye mbyono walanda kegumbo.

Muuyuni wopaife aantu ihaya longo we nuudhigu. Ohaya longitha ookompiuta dhoku topatopa, omo hamu pungulwa omawuyelele, ngele ogoongeshefa, nenge gomoombelewa.

Isindanena oondando oonene nokakalata koye kombaanga yotango yopashigwana methigathano ndika otoyimo ngele wa longitha omukalo gokufuta ano wa longitha okakalata koye oto vulu oku isindanena dhimwe dhomomasindano gahamano

Ehumokomeho otali endelele aantu mongashingeyi ohaya longitha omukalo omupe gokufuta, tokutha shoka wa landa mongeshefa moka e toyi pokashina eto tula mo uuyelele woye eto futu nomukalo gombaanga.

Momiti oha mu longwa iinima oyindji. Oha mu longwa iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa. Omatyofa iipundi yopashinanena yalongwa miipilangi mbyoka yaza miiti nosho woo omatalashe. Kombanda yomatyofa oha ku kala kwa tentekwa uukuusinga .

Iimaliwa oyili ya simana opuna omaludhi gaali giimaliwa puna iimaliwa yomafo niimaliwa yiiteta. Iimaliwa mbika ohayi longithwa iilonga ya simana ngaashi okulanda iikulya okufuta omanongelo, iizalomwa nosho tuu.

Ombaanga ya Windhoek otayi tseyithile aayakulwa kutya ano oye eta ko omukalo omupe gokutuma oshimaliwa kongodhi, ano to dhenge *140*295#

Aanangeshefa mongaashingeyi otaya ilikolele iisipo mokulanditha. Ohaya kala ye na omahala gomangeshefelo moka haya kala ya tsilika iilandithomwa yawo ngaashi oongaku nayilwe.

Omiti odha simana, momiti ohamu hongwa iipilangi Hayi longo iilonga oyindji. Iipilangi ohayi longo oosikopa dhoka hadhi kwatelwa mokutula iipumbiwa yetu ngaashi iikutu, iikumbatha nayilwe

Kiimeno ohaku longwa iinima oyindji. Kiimeno ohaku zi iipilangi mbyoka hayi longwa koonkulungu. Oonkulungu ohadhi hongo iipilangi mbyoka etayi etapo iipundi niitaafula mbyoka hayi longithwa momagumbo oshowo moombelewa.

Iimaliwa oyi li po ya simana, oshoka ohayi kandula po omaupyakadhi getu. Ano oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho nuuna omuntu tazi moshilongo she tayi moshikwawo oha shendje iimaliwa ye, teyi shendjele miimaliwa yoshilongo moka tayi, opo a vule oku yi longitha.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oyili yasimana oshoka ohayi kandulapo oompumbwe dhetu. Kiimaliwa ohaku adhika omathano gayooloka hono haku adhika wo omitse dhaaleli mboka yena ondjokonona.

Iimaliwa oyi li ya simana oshoka oyo hatu longitha ngele oku landa iikulya, iizalomwa nosho tuu. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Nuuna omuntu ta zimo moshilongo moka moshilongo she iimaliwa ye oheyi shendje teyi shendjele miimaliwa yomoshilongo moka tayi opo a vule okuyi longitha.

Momahala gomangeshefelo ohamu kala omuyakuli ngoka ha kala eli mo ta yakula aantu ngele ye ya oku landa. Omayakuli oha pumbwa oku kala eli mehala moka ti imemeha.

Omiti odhili dhasimana na ohadhi longo iilonga oyindji. Omiti ohaku hongwa iipilangi mbyoka hayi longwa nawa koonkulungu e tayi tholoma po iipundi niitaafula oshowo oosikopa.

Oshilongo Tanzania, oshilongo shoka hashi adhika menevi lya Africa. Oshilongo shika ohashi longitha iimaliwa, mbyoka hayi ithanwa ooshilingi. Koshimaliwa shawo hoka okuna ethano lyomuleli gwawo.

Iimaliwa oyo yi li ya simana. Opu na iimaliwa yomafo niimaliwa mbyoka yiitenda, ano ya longwa moshingoli. Iimaliwa mbika ohayi longo iilonga oyindji, ngaashi okulanda oompumbwe dhakwalukehe.

Itulilapo ano manga kuyele omu sholondondo gwiimaliwa mbyoka wa pumbwa okulongitha pethimbo ndika yomatango omanene. Ano longekidha manga kuyele.

Iimaliwa oyili ya simana, opu na omaludhi gaali giimaliwa, puna iimaliwa yomafo niimaliwa yiitenda mboka ya longwa moshingoli. Oshilongo Tanzania shili menene vi lya African oshina iimaliwa yomafo osho wo iimaliwa yiitenda.

Wayimina ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, ano sho tayi kakala yili piiputudhilo yopombanda yelongo, shaUnam, noshaNust. Ano okuza momasiku gatatu, sigo omomasiku gane gaMaalitsa.

Owuhole ombaanga ya standard bank? Ya wayimina pomauliko giipindi gaNgwediva gomvo omayovi gaali nomilongo mbali nane. Noondando oombwanawa, ano omo mauliko giipindi ga Ngwediva.

Momahala gomangeshefelo ohatu adha mo iinima oyindji yayooloka tayi landithwa. Omuna omahala ngoka hatu adha iizalomwa ano oohema noombulukweya.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, ano oshilongo shaEurope oshina iimaliwa mbyoka hashi longitha. Iimaliwa mbyoka hayi ithanwa taku ti ooEuro. OoEuro iimaliwa mbyoka ya talika ko kutya oyina ongushu.

Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho ndyoka hashi longitha. Iilongo yaEurope ohayi longitha iimaliwa ndyoka hayi ithanwa takutiwa ooEURO.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka yopashinanena, nenge yopandoolopa. Iipundi mbika ohayi adhika momagumbo ngoka geli modoolopa nenge moombelewa.

Kiimeno ohaku zi iinima oyindji. Ohaku zi iipilangi, mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu, etadhi etapo iipundi, yoku kuutumbwa. Upon mbyoka ohayi kala ya tulwa omugwayo tagu adhima kombanda.

Iimaliwa oyili ya simana. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, nuuna omuntu ta zi mo moshilongo she tayi moshilongo oshikwawo oha lundulula iimaliwa ye, teyi lundululile miimaliwa yoshilongo moka tayi opo a vule okuyi longitha.

Oshilongo kehe oshi na iisimpo yasho shoka hashi longitha. Iilongo yaEuropa ohayi longitha iimaliwa mbyoka haku tiwa oEuro.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, oyi li tayi tseyithile aanangeshefa kutya, uuna yalonga nuudhiginini, ombaanga otayi vulu okuya kwathela mokunkondopeka oongeshefa dhawo. Ano nayeya talelepo piitayi yawo, opo yu uve uuyelele.

Iisindanena oshindji pamwe nombaanga yaWindhoek, ano twiisindanene oshimaliwa oondola dhaNamibia 1000 nomukalo ngoka go EasyWallet ano landa olusheno nenge ethimbo lyokongodhi momasiku 3 sigo 28 ga Febuluali 2025.

Ombaanga yoNedBank otayi tseyitha kutya iihohela yokomunvo otayi londo. Naashoka otashi ka tulwa miilonga okuza momasiku gaali gaMaalitsa omunvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Ombaanga yaWindhoek oya yambidhidha noshimaliwa shithike poondola dhaNamibia omayovi omathele gaali, ano ya yambidhidha kuudhano wetanga lyokoompadhi ndoka ha li kala ko lyuunona mboka wuli kohi yoomvula omilongo mbali nayimwe.

Ombaanga yaVenduka otayi halele elago nokutseyitha omusindani gwawo ano Lovisa Lukas ngoka iisindanene iimaliwa yaNamibia oodola eyovi limwe sho akutha ombinga ano methigathano ndyoka lyali ko mesiku lyohole.

Iimaliwa oyili yasimana koompumbwe dhetu dhakehe esiku kutya iikulya tatu li, omuzalo tatu zala nenge iiyenditho moka tatu ende. Ano kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho, nuuna omuntu tazi moshilongo she moka eli ohalundulula iimaliwa e yi tule miimaliwa yoshilongo moka eli.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, nuuna omuntu tayi moshilongo oshikwawo tazi moshilongo she ohapumbwa okushendja iimaliwa eyi shendjele miimaliwa yoshilongo hoka ta yi opo avule okuyi longitha.

Ombanga yoNedbank otayi halele aayakulwa yawo egameno netyapulo eewanawa pethimbo ndika lyomatango omanene.

Ombanga yotango yopashingwana yaNamibia otayi tseyitha kutya ondando yongodhi yomondela yo iPhone oya teelwa kongolo.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha kutya oondando dhokila yokutalaleka odha gwa pevi ano ngaashingeyi yili poondola dhaNamibia N$10999. 00.

Ombaanga yotango yopashigwana ya Namibia oya yambidhidha noshimaliwa sha Namibia oondola omayovi ethele limwe omilongo heyali nantano ,Ano ya gandja oshimaliwa shika koshikondo shoka shinasha negameno lyiinamwenyo yiitekulwa yo momagumbo

Omiti odhili dha simana, komiti ihaku zi ashike, iikulya ashike ohaku hongwa iipilangi mbyoka hayi longwa koonkulungu, e tadhi eta po iipundi niitaafula, ohayi gwa yekwa omugwayo tagu adhima.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha nuuna omuntu ta zi mo moshilongo moka tayi moshikwawo oha shendje iimaliwa ye teyi shendjele miimaliwa yoshilongo shoka ta yi, opo a vule okuyi longitha.

Iipundi mbyoka ya longwa pashinanena ohayi ithanwa omatyofa. Iipundi mbika ohayi adhika momagumbo gomoondoolopa. Oyina oonayilona kombanda.

Oshilongi kehe oshi na iimaliwa . Iilongo yomoEuropa iimaliwa mbyoka hayi ithanwa taku ti ooEuro . OoEuro odhili okuza pu ntano , omulongo , omilongo mbali sigo oko mathele gantano .

Aanangeshefa otayi ilikolele iisimpo moku landitha iilandithomwa. Iilandithomwa mbika ohayi kala yili momaalaka moka hayi kala ya tsilikwa nawa, yili moolaka, yili melandulathano naantu ohaya yi komaalaka huka yaka tale mo shoka ya pumbwa, yo taya gandja iisimpo.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha kutya uuna omuntu a landa okakalata ke kombaanga , moku landa iipumbiwa ye ongeshefa yoNictus ota kuthilwa ko koondando.

Iimaliwa oyi li ya simana na kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Kiimaliwa huka ohaku monika omathano ga yooloka ge na sha ashike nondjokonona yomoshilongo moka.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha kutya oondando kositola yedhina Nictus odha teyelwa kongolo. Ekopi lyokuyenyeka omeya lyokolusheno ndyoka lya li li na N$ 719, ngaashingeyi oli na ashike ooN$ 599.

Omahala gomangeshefelo nenge oomalaka. Aantu ohaya yi komahala hoka ya ka konge oompumbwe dhawo. Momahala muka ohamu kala aayakuli mboka haya kala pomashina mpoka hapu futilwa.

Omiti odhili dha simana, komiti ohaku hongwa iipilangi mbyoka hayi etwa po koonkulungu etadhi tholoma po iitaafula niipundi. Ohai tulwa omugwayo tagu adhima.

Iimaliwa oyili yasimana oompumbwe dhetu dha kehe esiku ohatu longitha iimaliwa okuza kiizalomwa twazala, kiikulya tatu li, miiyenditho tatu ende nosho wo okufuta omanongelo.

Aanangeshefa ohaya imonene iiyemo yawo mokulanditha. Ohaya landitha ano iinima oyindji, moka mu na aanangeshefa mboka haya landitha uumeno mbono hawu opalekitha momagumbo gomondoolopa, uumeno mboka oha wu kala muupoto wu li momahala gomalandithilo.

Omukalo gombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ngoka gokupewa iimaliwa momahala gomangeshefelo ogo omupu. Gandja ontseyo yoye kombinga yomukalo ngoka e to isindanene iimaliwa yaNamibia N$ 500 to yi tuminwa nomukalo gokongodhi.

Omalaka Omo Moka hatulanda oopumbwe dhetu dhomo magumbo nenge dhokomaluntu ngetu, ohamukala iinima mbi hatu longitha momagumbo nenge komaluntu ngetu yapakelwa nawa yili melandulathano kehe yimwe yikalekelwa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, iimaliwa yomafo oshowo yiitenda. Kiimaliwa yo mafo ohaku adhiwa omathano gaa leli mboka yena ondjokonona ya simana moshilongo muka.

Iimaliwa oyiili ya simana. Iimaliwa ohayi kandulapo omaudhigu getu, okuza tuu kiikulya mbyoka tatu li, kiizalomwa , nenge oku futa omanongelo getu.

Aanangeshefa ohayi ilikolele iisimpo mokulanditha. Ohaya kala yena omahala moka haya kala yatsilika iilandithomwa yawo ngaashi, oondjato, oongaku nayilwe, naantu ohayeya okupekapeka yatalemo shoka yapanda yo taya gandja iisimpo.

Ombaanga yotango yopashigwana moNamibia otayi tseyitha kutya ondando yoradio yomuzizimba oya gwa pevi ndjoka kwali yina oondola dhaNamibia N$ 10999.00, ashike ngaashingeyi oyina owala oondola dhaNamibia N$ 10499.00.

Momaalaka ohatu adha mo oompumbwe dhetu ndhoka hatu ka longitha momagumbo. Aantu ohaya mbomboloka oku ya komahala ngaka, ya pekaapeke, yo ya tale mo shoka ya pumbwa.

Ombaanga yaVenduka ano otayi kwathele aanasikola mboka yeli kiiputudhilo yo pombanda moku yapa omayakulo. Ano oya tula uushina wawo woku kwathela mpono haku tiwa uuATM piiputudhilo.

Futa oshimaliwa shoye wuna ombili yokomwenyo, landa iipumbiwa yoye kongeshefa yo Avo, eto futu nombaanga ndjoka yo Nedbank.

Iipundi mbyoka ya longwa pamukalo gopashinanena, ano hayi ithanwa taku ti wa omatyofa. Iipundi mbika oya longwa miimeno, nokombanda ohayi kala ya tulwa omatalashe gatulwa ko nawa koonkulungu.

Owuli wa hala oku yambulapo uunafaalama woye wiimuna? Ano ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi ku yambidhidha mo kukupa omukuli, opo wu yambulepo uunayimuna woye.

Omahala gomangeshefelo mgoka haga landitha iikulya, ohamu kala iikulya ya pakelwa nawa yi li muunayilona. Ohayi kala ya siikilwa yi gamene iikulya mbika koombahiteli.

Ombanga yo NedBank ano ombanga yolwala oluzizi, otayi tseyitha kutya oshitopolwa nenge oshitayi sho mbanga yomondolopa ya Katima mulilo, osha pata manga ano osha edhila manga oshoka oshili tashi longulululwa.

Oshilongo kehe shili muuyuni oshina oshimaliwa shasho kiimaliwa mbyoka ohaku monika omathano gayooloka ngoka taga ulike esimano.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia oya etapo omukalo omupe goku pungula iimaliwa. Ano omukalo goku longitha ongodhi yopeke, toningi ookanyothi yimwe ne nola, okanyothi ndatu mbali yimwe nokampani noto mono uuyelele awuhe.

Iimaliwa oyili yasimana oshoka ohayi kandulapo oompumbwe dhetu, ano kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Nuuna omuntu tazimo moshilongo she uuka moshilongo shimwe ohashendje iimaliwa yoshilongo she teyi shendjele moshilongo moka tayi opo avule okuyilongitha.

Iimaliwa oyili yasimana kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Oshilongo shetu oshina iimaliwa mbyoka yomafo ya za poodola dhaNamibia omulongo sigo omathele gaali. Kiimaliwa huka oha ku adhika omafano gaaleli yoshilongo shetu mboka yadhana onkandangala ngele tashiya kemanguloko lyoshilongo shetu.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka ohayi kandulapo oompumbwe dhetu. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Nuuna omuntu tazi moshilongo she tayi moshikwawo oha shendje iimaliwa ye teyi shendjele miimaliwa yoshilongo moka tayi. Opo avule okuyi longitha.

Aantu ohaya kutha ombinga muudhano mboka hawu kalako wokathanguthangu, uudhano mbuka ohawu kala wakwashilipalekwa kehangano lyombaanga yoNedbank. Ohali gandja omagano kwaamboka yakutha ombinga.

Ombaanga yaStandard bank otayi tseyitha kutya otayi ka kala komaulikilo giipindi kongeshefa ndjoka yometro hyper okuza pomugoyi sigo one yokomatango momasiku 28 Novemba 2025.

Tuwayimina pomaulikilo giipindi ngoye wuye wu tale ano iiyenditho mbyoka ano opo ya longwa ko. Ano wayimina ombaanga yaNED BANK metitano lyomasiku ga6 Maalitsa 2026.

Momagumbo gomoondoolopa ohamu adhika iipundi yopashinanena mbyoka haku tiwa omatyofa. Omatyofa oga longwa miimeno noga longwa ga tulwa okatalashe hu haku kuutumbwa.

Isindanena oshindji una wa longitha omukalo gwoye gokakalata koye kombaanga yotango yopashigwana moku futa iilandomwa yoye. Ano oto vulu okuya methigathano wu ninge gumwe gomaasindani aanelago.

Ombaanga yoNedbank ohayi yambidhidha omaudhano. Mono hayi yambidhidha uudhano mboka gokathanguthangu. Ohayi gandja iikutu kaakuthimbinga nomagala ngoka haye ga gamene uuna yi ihata po nenge yi idhenge mumwe.

Momahala gomangeshefelo ohamu kala muna omuntu ngoka e limo ta kwathele, oha kala eli peshina lye mpoka, nuuna omuntu e na shoka a mona mo mongeshefa moka, eshi panda, ohayi nasho pomukwatheli, e ta gaiisimpo, e ta pewa onayilona, mo a tule mo shoka a landa.

Momagumbo gomondoolopa ohamu adhika iipundi niitaafula ya longwa miipilangi. Ohayi kala yi na oonayilona ndhoka dhi na omalwaala ga yooloka kombanda.

Omahala gomangeshefelo gena omagadhi gokolutu ohaga kala ga siikilwa geli momakende moka hamu kala nomuyakuli ngoka taya kula.

Mongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu okuyalula iimaliwa komake, okwa ndulukwa okashina hoka haka yalula iimaliwa. Omuntu oha tula mo ashike iimaliwa mokashina moka ko otaka yalula eta ka shanga omwaalu gwiimaliwa mbyoka kutya ingapi.

Omaalaka omahala moka hamu monika oompumbwe dhetu dhoka hatu longitha momagumbo, ohamu adhika aayakuli mboka haya kala pomashina mpoka hapu futilwa uuna omuntu a monamo sha eshi panda.